Pͻge naŋ zeŋe su kpare sͻgelaa a eŋ wͻͻkye, a maale o zu, kͻmpiita dakogi, gilaasere, lͻԑ, lͻzeԑ, lͻsͻgelͻ, die.

Asiiti toŋtommɔ la. Dɔbɔ ane pɔgbɔ la su kparepeɛlnuwogre. Tabol ane poolo meŋ bebe la.

Kõɔ booti pelaa, booti sɔgelaa, booti kuruu, pɔlbilii, pɔlee naŋ su kpare nuwogiri, a seɛ kuri ŋmaa taŋa kubo ….

Ninpɛɛle, daga doɔ nang gbi duma a su kpare nu wugri sɔglaa kuree soglaa noɔteɛ a gbi duma a puoro yaani.

Hɛlmɛnt, deri , kparesɔɔlɔ, kparenuwoori, kaperedoɔr, kparezeere, zupile nuuri bontoore waayɛr poolor.

Teere, deri. Dͻͻ naŋ pԑgele boŋganaa, a su kpare nuwogiri a yԑre baage a kyԑnԑ mõõre.

Mui, bɛngɛ, zeɛrre, taalieɛ, gyenlee, zeɛre, bɔɔdekyiinee, vaare naŋ laŋtaa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

Sokɔɔraa, neŋsaliba, lɔzeɛ, kyɛŋsampara, lɔbɛrɛ, lɔbilii, zie naŋ nyoge vʋʋ a dire a uro nyoore waayarre.

Rɔba giriiŋ, rɔba pelaa, kuripɔɔt selba, pelee, dakog, pɔɔkpoŋ, naŋ zeŋ a le duuku, a zɛŋ soɔ a ŋmaara ne boma, sensɛɛ.

lɔɔre, pol, pɔge ane dɔba, ka a pɔga a de bon a ŋmaara ne a pol kaa mie a leŋ a pol ka o seɛ wagyɛ a kyɛ maale o zu.